Yadda ake bukukuwan aure Ana bukukuwan aure daidai da yanayin al’ada ko kuma addini na al'umma ko wacce al'ada za mu ga suna da yanayin yadda suke gudanar da bukukuwan su da kuma sauran addinai su ma suna da yadda suke gudanar da bukukuwansu Idan muka ɗauki yadda hausawa suke gudanar da bukukuwan sun a aure za mu ya bambanta da yadda yarbawa ko nupe ko ibira da dai sauran ɓangarori na al’adu da muke da su a cikin wanan ƙasa ta mu Na farko hausawa idan ana neman za a yi biki na aure za a fara taruwa a masallaci a samu waliyyai daga ɓangaren amarya da kuma ɓangaren ango sai a tara jama’a waɗanda za su zama shaidu a biya sadaki lehe dama an riga anyi, an kai gidan amarya wasu kuma suna kai wa gidan ango in an kawo amarya sai ta tarar da kayan ta a gidan ta ‘Yan uwa da abokan arziki dukka za su taru a masallaci ko a ƙofar gida ayi addu’o’I a ba da sadaki daga nan kuma waliyyai su ɗaura aure tsakanin ango da kuma amarya wanda daga nan ne kuma mata zasu taru a gidaje can kuma a cigaba da gudanar da wasu al'adu wanda daga ƙarshe bayan an gama dukka wadannan abubuwan za a ɗauki amarya a miƙa ta gidan angonta Wannan shine a taƙaice yadda hausawa suke gudanar da bukukuwansu na auratayya

ƙarfin motsa jiki motsa jiki ya na da matuƙar muhimmanci ga jikin ɗan adam motsa jiki wani abu ne wanda domin ka samu nishaɗi ko kuma ka samu karsashi a jikin ka ana gabatar da motsa jiki ne domin samun ƙarin lafiya a duk sanda ka ke motsa jikin ka za ka ga cewa lafiyar ka ta sha bamban da wanda ba ya motsa jikin sa domin a koda yaushe za kaga wannan motsa jikin da ka ke yi ya na sa jini yana gudana duk in da ya dace a cikin jikin ka motsa jiki yana ƙara saka nishaɗi duk sanda ka motsa jikin ka za ka ji yanayin nishaɗin rayuwarka ya ƙaru ya bambanta da can baya, kafin ka fara motsa jikin ka motsa jiki na ƙara taimakawa wajen samun ishasshen bacci mai daɗi da kuma a inganci yawan motsa jiki yana taimakawa gurin rage ƙiba ga masu ƙiba duk sanda ka ga ƙiba ta yi maka yawa ko kuma kana so jikin ka ya zamo dai-dai ba tare da ka samu ƙiba ba ka zamo mai motsa jiki akai akai zai taimaka sosai mafi yawanci duk wanda zaka ga ya ɗaura tumbi a jikin sa aka bincika baya motsa jiki daga ci sai sha sai kwanciya sai zama kawai sune abubuwan da yake yi motsa jiki yana kawar da ciwon zuciya duk sanda ka ke motsa jiki zaka ga kana taimakawa motsa jiki yana taimakawa wurin kare mu daga kamuwa da cututtuka kamar irin su ciwon zuciya da kuma sauran cututtuka da dama.

ma’aikatu a gwamnati da ma’aikatu masu zaman kansu ma’aikatun gwamnati ma’aikatu ne wa’inda suke ƙarƙashin kulawar gwamnati ta jiha ko kuma ƙananan hukumomi na jaha waɗanda wa’innan ma’aikatu suke ƙarƙashin su ko kuma suke ƙarƙashin kulawar su kamar irin su makarantu asibitoci ko kuma hanyoyi na sufuri duka waɗannan za muga suna ƙarƙashin ma’aikatu na gwamnati ta jaha ko kuma ma’aikatu na gwamnatin jaha ta ƙananan hukumomi wanda su kuma ma’aikatu masu zaman kansu ma’aikatu ne waɗanda suka ƙunshi kamfanonnika ko kuma wasu wuraren kasuwanci na ɗai-ɗaikun mutane ko kuma ƙungiyoyi waɗanda suke samar wa domin a ƙara samun aiki ga matasa da kuma samun riba a gtsakanin su ire-iren waɗanan kamfanoni sun haɗa da kamar bankuna ko kuma wurare na sadarwa ko kuma mu ce kamfanoni na sadarwa da dai sauransu wa’inan sune ma'aikatu na mutane masu zaman kansu za mu ga irin waɗannan ma'aikatu suna da manufofi kamar irin samar da riba tsakanin su kuma su suna da nasu tsare tsaren wanda sun sha bamban da na gwamnati ba lallai bane su tsaya su dubi masalahar al'umma duba da suna yi ne domin al'umma maslahar su da suke kallo ita ce ta ya za su samu kuɗaɗe amma idan mu duba da na gwamnati suna da tsare tsare wajen duk abubuwan da za ayi ana aiwatar da su domin al'umma

Dalilai da kuma amfani kafofin sadarwa Kafofin sadarwa kafofi ne waɗanda ake amfani dasu domin a watsa wasu muhimman sakonkoni ko labarurruka ko abubuwan da suka faru da al’umma ta hanya mai sauki waɗannan kafofin sadarwa sun haɗa da radiyo ko kuma talabishin ko gidajen jaridu da dai sauransu waɗannan sune kafofin watsa labarai da ake amfani dasu domin isar da sakonni ga al’umma daga cikin manufofin kafofin sadarwa sun haɗa da watsa labarai ana amfani da kafofin sadarwa domin watsa labarai domin a faɗakar ko a sanar da al’umma abubuwan da suke wakana ko suke faruwa a tsakaninsu Wanda waɗannan sune ah hanyoyi mafi sauƙi da za’a iya isar da sakonni ga al’umma ba tare da ansha wata wahala ba daga cikin manufofin ahh su waɗannan kafofin sadar ahh sadarwa akwai kuma suna watsa ilimin ana amfani da waɗannan kafofin sadarwa wajan watsa watsa ilimin yaje har inda baka taɓa tunani ba da taimakon wannan kafofin sadarwar ne zaa isar da sakonni na ilimomi ta idan baka zata ba sai kuma muna amfani dasu domin nishaɗantarwa ana amfani da kafofin sadarwa domin a nishaɗantar da al’umma ta fannoni daban daban ta hanya shirya wasu wasanni na kwaikwayo ko ahh wasu wasannin barkwanci waɗanda zasu bawa al’umma nishaɗi ta fannoni daban daban

Alamomin shugaba mai tsanani a wurin aiki shugaba mai tsanani a wurin aiki shine wanda ma’aikatan sa basa jin daɗin sa ta ko ina a wurin gudanar da aikinsu na ma'aikata irin waɗannan shawagabanni zaka ga cewa ma’aikatan su waɗanda suke aiki a ƙarƙashin su masu jin daɗin aiki dasu saboda wasu tsatstsauran ra’ayoyi dasu shugabannin suke dasu waɗanda su kai iya zama illa kokuma haifar da cutarwa ga ma’aikata waɗanda suke aiki a ƙarƙashin su mafi yawancin su zaka ga suna da yawan tsangwama na ma’aikatan su wanda ba kowa ke ɗaukan irin waɗannan abubuwan ba, ba kowa ke son yawan tsangwama a wurin aiki ba sai kuma suna da yawan takura da kuma rashin ɗaukan uzuri shugaban mai tsanani zaka yana da takura kwarai da gaske wanda baya iya baka uzuri kona minti ɗaya komi kayi ba kayi daidai ba shi kaɗai ya iya kana iya kokarinka akan gudanar da naka aiki amma baya gani sai kuma zama ga suna da saurin fushi da yawan faɗa abu kaɗan zaka ga sun ɗau fushi sai kuma zamu ga basu da kyakkyawar alaƙa da ma’aikatan su irin sune koda an zo duba aikin su aka binciki ma’aikatan su akan iya suke gudanar da aikinsu su da ma’aikatan su zaka ga cewa ba wanda zai faɗi alheri su saboda ba wanda yake jin daɗin aiki da su duba da yadda suke tsangwama ma’aikatan su ko basu basu wani uzuri wanda ya shafi yau da kullin.

Inganta kanka don samun nasara da kuma jin daɗi a rayuwa Yana da matuƙar mahimmanci ka inganta rayuwar ka domin samun rayuwa mai inganci da kuma walwala ba tare da takura a rayuwa ba a duk sanda mutum ya ke rayuwa ya kamata ka gudanar da rayuwar ka dai-dai gwargwado a samun ka zamu ga wani lokaci waɗansu mutane sai su zangi ɗaukar wata rayuwa wanda tafi ƙarfin su wanda a yin a yayin gudanar da irin wannan rayuwa ce ce zaka ga mutum ya jefa kan sa ta wata hanya wanda baya dace ba yana da matuƙar mahimmanci duk sanda zaka gudanar da wani abu ka tsaya iya inda Allah ya ajiye ka kayi daidai gwargwadon ƙarfin ka wannan zai samar maka da ingantacciyar rayuwa ba tare da kasha wahala ba amma a duk sanda mu kace dan kaga wani ko wata tayi wani abu ko wani yayi wani abu sai ka dage kace kai ma dole dole sai kayi kuma ƙarfin ku ba ɗaya ba, samun ku ba ɗaya ba, arzikin ku ba ɗaya ba to dole zaka sami matsala zaka cigaba da gudanar da rayuwar ka a hali na takura yana da matuƙar mahimmanci mu kiyaye mu tsaya a inda Allah ya ajjiye mu sai kuma sanin kai kai kasan kanka ka kai kasan abunda yake maka daɗi kai kasan wanda baya maka daɗi dan haka yana da kyau yana da mahimmanci ka kiyaye duk wani abu wanda zai ɓata maka rai kokuma zai jawo maka magana ko surutu ka guje shi domin tsira da mutuncin ka kula da ingancin abinci da kake ci yana da matuƙar mahimmanci abinci abu wanda yake wajibi dole ne sai mun ci shi ka inganta shi ka ci abubuwan wanda suke gina jiki da dai sauransu domin inganta rayuwar ka tayi kyau kuma kaji daɗi

Bacci, bacci ahh yana da matuƙar mahimmanci a rayuwar ɗan Adam Wani lokaci bacci, bacci yana nufin samun hutu ahh daga ayyukan da ake ko mukayi a lokacin rana, a lokacin da muke neman abinda za mu ci, wanda idan dare yayi kowa yana samun wuri ya kwanta ya ɗan yi bacci domin ya samu natsuwa da kuma hutu a rayuwarsa. Ana so aƙalla kowace rana bakayi bacciba ka samu baccin aƙalla awa biyar zuwa shida. Wanna shi zai ba gaɓoɓin jikinka samun ƙarfin gudanar da al'amura a rayuwanka na yau da kullum. Amma a duk sanda ka samu ƙarancin bacci za kaga yanayin lafiyarka da yanayin mu'amalarka da mutane duka zai canza saboda baka samun isasshen bacci yadda ya dace. Bacci yana ƙara mana lafiya ƙwarai da gaske. A duk sanda ka gudanar da wani aiki, ka ji ka gaji gaɓoɓinka suka fara ciwo, to muddun ka samu ka samu bacci isasshe, to ko da zaka tashi zaka ji jikinka ya dawo daidai duk inda yake maka ciwo zaka ji ga daina komi naka ya dawo daidai kaman yanda ka saba jinsa. Bacci yana da matuƙar muhimmanci ƙwarai da gaske. kuma akwai lokacin da baccin kuma idan yayi yawa zai iya zama kuma wani abu daban ba a so baccin yayi kaɗan kuma ba a so yayi yawa domin duk abinda yayi yawa kuma daga ƙarshe zai zama kuma uhm wani abu daban wanda zai iya cutar da kai

ƙwarewar zamantakewa da ya kamata kowa ya sani uhm yana da matuƙar mahimmanci uhm musan yanda za mu zauna da mutane kuma uhm al'umma idan zama ya haɗamu da su za muga cewa uhm mafi yawancin mutane muna haɗuwa da mutane daban-daban kama daga gurin zamanmu inda muke tare da iyalanmu ko gurin kasuwancinmu ko gurin ayyukanmu da dai sauran wurare waɗanda mu'amala ta rayuwa za ta haɗamu da mutane daban waɗanda ba mu samu kulawa da su ba uhm yana da matuƙar mahimmanci ƙwarai da gaske idan ka haɗu da mutane ko al'umma wani abu ya haɗaku da su to su ji daɗin mu'amala da kai wanda suyi burin inama ku cigaba da rayuwa tare ba tare da an rabu ba wannan shi ne iya zamntakewa ta rayuwa duk wanda ya iya irin wannan zamantakewar zakaga mutane suna suna rububinsa idan zai ɗan yi wata tafiya za kaga kowa yana kewarsa wanda za kaga an ƙagu ma ya je ya dawo inda zai je saboda iya alaƙa da kuma zamantakewa da al'umma muddum za ka riƙe mutuncin kanka ka girmama mutane ka kula da bakinka ta yadda za ka yi magana to za kaga ka zauna da mutane lafiya kowa yana burin zama ko wata ma'amala ta haɗaka da shi amma muddun aka ce ka rasa waɗannan abubuwa to zaka ga ba mai burin wani abu ya haɗaku ko zama ko wani mu'amalar aiki ko mu'amalar kasuwanci da dai sauransu, kowa zaka ga yana gudun kada ku haɗu da shi.

Hanyoyin fara tafiya hanyoyin fara tafiya uhm akwai matakai daban-daban waɗanda kamin yaro ya gwane ya zama yai shakkar tafiya zai tashi da kanshi zai itafiya ya je duk inda ya ke so ya dawo ba tare da an riƙashi ba ko yariƙe wani abu ba to akwai matakai waɗanda dole sai ya bisu ɗaya bayan ɗaya kamin ya kai ga wannan mataki ɗin mataki na farko shi ne rarrahe yaro yana farwa uhm rarrahe tun daga aƙalla wata biyar zuwa shida har zuwa wata bakwai duka zaka ga uhm waɗannan tsakankanin watannin ne zaka ga uhm yaro ya fara rarrafe wanda daga nan a hankali a hankali yana rarrafe yana rarrafe har zai fara cewa yana so ya fara miƙewa tsaye wanda za'a fara taimaka masa gurin tsayuwa yanda ake tsayuwa wanda daga nan shima zai fara koyan yanda zai tsayu da kansa ta hanyar uhm dafa wasu abubuwa ko kujera ko wani gini ko wani ƙarfe wanda da ya riƙe wa'innan abubuwan zaiyi ƙoƙarin ya ce zai yi tsaye wanda daga nan kuma yana yin wannan tsayuwar zai kuma cigaba da tattakawa zai cigaba da tattakawa wanda yana ɗan yin ɗan wani tataki kaɗan kuma zai ji ya gaji sai kuma a zauna wanda daga nan a hankali a hankali kuma sai a nemo masa wani abu kamar ko mota ko wani dai abu wanda zai yi amfani da shi domin ya tura yana zama kamar ma uhm madogara garesa wanda zai yi tsayuwa kuma wannan abun zai sa shi yayi tafiya wanda daga nan kuma zai cigaba da koyon tafiya a hankali a hankali wanda daga ƙarshe zai je matakin ƙarshe wanda zaka ga zai iya zai aje wannan mota ko wannan abu da yake dafawa zai fara tattakwa da kansa ba tare da an riƙasa ba

? sarrafa damuwa ga ma'aikata da suke a sahun farko ma'aikata da suke a sahun farko a guraren ayyuka suna fuskantar damuwa da kuma gajiya ga yanayin ayyuka a lokacin gudanar da ayyukansu waɗannan ma’aikata sun haɗa da ma’aikatan ƴan sanda ma’aikatan lafiya da kuma ma’aikatan kawo agajin gaggawa Waɗannan ma’aikata sun fi kowa samun damuwa duba da yanayin ayyukansu da kuma mu’amala da suke yi da mutane ta ya’u da gobe A dole ne idan kana cikin ɗaya daga cikin waɗannan ma’aikata ka fuskanci ƙalubale da dama daga gurin ma’aikata.? Ta inda zaka haɗu da mutane daban-daban wasu masu haƙuri wasu marasa haƙuri wasu suna da uzuri wasu kuma basu da uzuri su waɗannan nau’ukan mutane idan ka haɗu da su a gurin aiki zasu iya sa maka damuwa Sai kuma abu na biyu? yanayin yadda suke gudanar da ayyukansu ba tare da an samu hutu ba zamu ga irin waɗannan ma’aikata ko da yaushe suna cikin ayyuka waɗanda waɗannan ayyukan suna musu yawa ta yadda ba zasu iya samun hutu domin jikinsu ya samu hutu da natsuwa ba saboda ƙarancin ma’aikatan da muke da su su kuma irin waɗannan ma’aikata suna shiga a hali na matsala ta hanyar kamar irin likitoci kamuwa da cututtuka saboda mu’amala da suke da mutane wannan na iya haifar musu da kamuwa da cututtuka daban-daban musamman a lokacin annoba ta yadda suke ƙoƙarin kare mutane daga kamuwa, sai kaga su sun kamu

batun ayyukan gidaa ayyukan gidaa wasu abubuwa ne waɗanda ake aiwatarwa a gida je da zaran safiya ta waye waɗanda waɗannan ayyukan sun haɗa daa share-share wanke-wanke goge-goge wanki banɗaki ɗaura sanwaa wato girki da dai sauran su mafi yawancii idan safiya ta waye zamu gaa maza uwaye mazaa suna zuwa su ɗauko suu wanke motocinsu ko kuma ababen hawaa yayinda kuma zamu ga yara an sa suje su kula da dabbobii ko su basu abinci kumaa su fita da su su ɗan zazzagaya da su sannan suyi wasa a jikin su kumaa suyi kiyo wanda daga nan ne su kuma uwaye mataa zasu duƙufa wurin ganin sun kula da gida ta hanyar share shi ta ko inaa kaama dagaa cikin ɗakuna tsakiyat gida dama duka gidan gaba ɗaya wanda bayan sun gama wannan aikin zasu dawo kuma su fara wanke-wanke duk inda akayi amfani da wani kwanu ko wani plate aka ci abinci zasu tabbatar daa cewa sun wanke wannan kwanu ko wannan plate ko kuma tukunyan da akayi girkin ma a ciki duka zasu tabbatas sun wanke su domin tsabtace muhalli da kumaa kula da lafiyar al'umma daga nan kuma zasu dawo suyi goge-goge wanda za'a gogoge ko ina tun daga cikin ɗaki da guraren zama daa ko inaa a cikin gidan za'a tabbata an goggoge ko inaa se kuma a shiga banɗakuna sumaa a wanke su a tabbatat da tsabtat su da ko ina

malami a cikin aji idan muka ce malami muna nufin me koyarwa wandaa yake koyar da yara karatun ilimin zamani ko kuma karatun ilimin addini malami wani mutum ne wanda yake sadaukar da lokacin sa da dukiyar sa da tunanin sa da duk abinda ya mallaka akan ɗalibin sa domin ganin cewa sun fa'idantu kuma sun samu ingantaccen ilimi domin sanin yadda zasu zauna daa al'u'ma ko kuma sanin yadda zasu bautawa mahaliccin su malami yana taka matuƙar rawa muhimmiyar rawa a cikin al'umma wandaa duk al'ummar da aka ce basu da malami to wannan al'umma ta samu matsala sosai malami de mutum ne wanda ake girmamawa a cikin al'umma wanda yaa cancanci duk abinda yake buƙata ayi masa amma saboda malamai basu samun irin waɗannan kulawa se mu ga mutane da dama suna gudun karantaswa duba da yanayin yadda ake biyansu albashinsu malammai basu daa wadatacciyar albashi zamu gaa basu da abin hawa iyalan su ma dakyar suke riƙe su wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke sa mutane suna gudun karantarwa basu so su bi dan karantarwa saboda idan suka dubi halin da waɗanda suke wannan aiki suke a ciki shiyasa se ka ga mutane suna gudun wannan aiki amma kuma duk sadda ka fara wannan aiki na karantarwa yana da matuƙar wahala kamin ka iya barin sa sabodaa wannan aiki na karantarwa yana da shiga jiki sosai zaka ji ya shiga jikinka ƙwarai da gaske ka sabu da ɗalibbai ƙwarai da gaske

ƙalubalen yin aiki da kai yin aiki da kai ko kasuwanci da kai abu ne me matuƙar muhimmanci wandaa akwai rufin asiri da kariyam mutuncin kanka da dai sauransu ko mi zaka yi yana da kyau ace ka zage damtse ka ɗauke shi da muhimmanci ka maida hankali a kan wannan abu da kake son cimma a rayuwarka se kaga Allah ya sanya maka hannu ya temake ka ka cimmaa manufofin ka daga cikin mahimmancin yin aiki da kai akwai samun gamsuwa a duk sanda zaka yi aiki da kanka zaka ga kafi samun gamsuwar aikin bisa ga ace wani ne ya maka aikin idan wani ya maka wannan aiki zaka ga akwai en kurakurai waɗanda inda ace kai kayi wannan aikin da kanka ba za'a samu waɗannan matsalolin ba ze temaka ƙwarai da gaske se kumaa aikin da zaka yi da kanka zaka ga kai ɗin kai zaka tashi kayi amfani da ƙarfinka da lafiyar ka kayi wannan aiki wandaa kuma idan da za'a ce wani ne zaka sa ya maka wannan aiki zaka ga cewa dole se ka biya shi in ya ƙare wannan aikin da ka ba shi zakuyi jinga ku kai ƙarshen nawa za'a ba shi bayan ya ƙarasa aikin nasa kuma ka basa haƙƙin sa wannan kenan daga cikin yin aiki da kai se kuma daga cikin ƙalubale rashin samun abunda kake so duk sadda za'a ce abu ba kai zaka yi da kanka ba zaka ga za'a iya samun matsaloli ta fannin aikin ko kuma ma a ƙi yi maka aikin yadda kake so waɗannan sune mahimmanci da kuma matsaloli

Muhimman cin tunani a aikin ɗan sanda. Aikin ɗan sanda um aiki ne mai matuƙar muhimmaci ƙwarai da gaske, wanda ɗan sanda yana taka muhimmiyar rawa acikin al’umma. Shiyasa yake da matuƙar muhimmaci ace duk wani ɗan sanda yana da tunani mai zurfi kamin ya aiwatar da duk abun da zai aiwatar na aikin sa. Ɗan sanda mai zurfin tunani jama'a suna amince masa saboda duk sanda aka samu ɗan sanda mai zurfin tunani zamuga cewa ƙwarewarsa ta aiki daban take da waɗanda basu da irin wannan ilimi nasa, yiwuwa daga tundaga yanayin mu'amularsa da yanayin yadda yake gudanar da aikin sa zai banbanta da sauran ma'aikata. Sai kuma ɗan sanda mai zurfin tunani anaso akoda yaushe kada yayi gaggawar yanke hukunci ba tare da ya zurfafa bincike ba daga ɓangarorin dayake yima hukunci domin samun dalilai da hujjoji da za'a ladabtar da wanda keda laifi. A wannan gaɓar ne ake bukatar jami'in ɗan sanda ya zamto cewa yana da wannan zurfin tunanin wanda zaiyi amfani dashi yayi hukunci a tsakinin al’umma a tsakin al’umman da suke da saɓani sai kuma um jami'in ɗan sanda mai tunani yana kawo cigaba ga al'ummar dayake aiki a ƙarkashinsu domin zaiyi amfani da tunanin sa um a duk sanda yaga wani wata matsala ko wani abu yana son ɓullowa yayi ƙoƙari yayi amfani da tunaninsa domin ya dakatar da wannan abun tun kafin ya kawo wata matsala a cikin al’u a cikin al’umma wannan shine taƙaitaccen bayani.

Amfanin biyan kuɗin haraji kuɗin haraji kuɗi ne waɗanda ake karɓa a gurin al-umma waɗanda waɗannan kuɗi za'a halartar dasu um hannun shuwagaban ni su kuma shuwagabanni zasu yi amfani da waɗannan kuɗaɗe a wurin daya dave ta hanyar yima al-ummar su ayyuka na cigaba kama daga gyaran tituna ne gyaran asibitoci ne gyaran makarantu gyaran burtsatse na ruwan sha da dai sauran abubuwa waɗanda suke na amfanin al-umma na waɗannan kuɗaɗe zamu ga ana karɓarsu a irin kasuwanni inda ake bin 'yan kasuwa shago bayan shago ana karɓan waɗannan kuɗaɗe ko kuma gidaje duka ana bibiya irin gidaje masu um bada haya duka ana karɓan wannan haraji a gurarensu ko kuma kamfanonika su ma suna bayar da haraji ana karɓar haraji a gurarensu da kuma motocin haya suma duka gwamnati tana karɓan haraji a gurinsu da tashoshin mota duka ana karɓar haraji a gurarensu akwai 'yan adaidaita ko masu babura duka suma ana karɓan wannan haraji a gurinsu wan nan haraji mafi yawanci na kamfaninnuka zamu ga cewa akwai waɗanda suna biyan haraji duk watane akwai waɗanda suke biyan harajin su duk shekara ya danganta daga yanayin yadda ita wannan gwabnati ta tsara zata karɓi harajinta wanda su kuma ababen hawa a koda yaushe zaka shiga tasha kayi lodi akwai abunda ake amsa a wurin ka ba kamar irin gidajen hay ba da kamfanunnuka da dai sauransu wannan shine takaitaccen bayani

yanda ya kamata mu amfani lokacin mu lokaci yana da matuƙar mahimmanci ƙwarai da gaske a rayuwar mu lokaci wani abu ne wanda a idan bakayi amfani dashi ta hanyar da ta dace ba zaka rasashi kuma shikenan bazai taɓa dawo wa ba yana da matuƙar mahimmanci a ko da yaushe ka tabbata ka amfanu da lokacinka ta hanyar yin wasu abubuwa waɗanda suke da mahimmanci zasu taimaki rayuwarka zasu taimaki al'uma kama a sauran abubuwa na rayuwa kamar ɗalibai waɗanda suke karatu yana da matuƙar mahimmanci a matsayinka na ɗalibi ka tabbata cewa du wani lokaci da zaizo ya wuce ka amfaneshi ba tare da kayi hasara taiba ko a wani abu a da yayi kama da haka a matsayinka na ɗalibi yana wajaba gareka ko kuma ya kamata a ka tabbata ka amfane lokacinka ta hanyar yin karatu a bibiyar du wani abu da aka koya maka a makaranta ba dole sai lokacin jarabawa yayi ba wanda idan akace dole sai lokacin da zakayi jarabawa zakayi karatu lokaci na ƙure maka a wanda daga karshe zaka iya faɗuwa wannan jarabawar kamar yanda wasu ɗalibai sukeyi basuyin karatu sai ana gab da fara exam a wato jarabawa wanda wannan yake sa suzo su sami matsalolo ko dai su faɗi jarabawar ko kuma a'a suzo ayi musu wasu tambayoyi waɗanda daga bisani baza su iya amsa waɗannan tambayoyin ba duka irin waɗannan abubuwan suna faruwa ne ta hanyar rashin amfani da lokacinsu ta hanyar daya dace can baya sunta wasanni sun banzatar da lokacin da suke dashi ba a hanyan da ya dace ba wannan shine yadda yakamata mu amfanu da lokacin mu

shuwagabanni na gargajiya idan mukace shuwagabanni na gargajiya a muna nufin sarakunan gargajiya sarakunan gargajiya sarakuna ne waɗanda ke wakiltar al'uma a da suke tare dasu a ko wacce ƙabila a zamuga cewa suna da a irin wa ƴan nan shuwagabanni waɗanda suke na a ƙabilarsu ko kuma muce shuwagabanni waɗanda a ƴan gargajiya shuwagabanni na gargajiya suna taka muhimmiyar rawa a cikin al'umma suna bada tasu gudun mawa ɗari bisa ɗari a cikin al'umma waɗanda waɗannan shuwagabanni suna kula da al'umma suna ɗaura al'umma akan hanya wanda take itace wadda yakamata kuma suna kula da tabbatar da cewa waɗannan al'umma a suna akan layi wanda ya dace da a al'adunsu mafi yawanci zamuga cewa a anguwanni ana samun masu anguwanni wanda suke kula sune kamar sarakuna wanda duk wani abu da zai taso a cikin wannan anguwa sune wanda za a fara tuntuɓa aje a kai musu ko rafi ko kuma neman shawara wanda me anguwa zaiyi ƙoƙari yaga ya sasanta wannan matsala ba tare da ansamu a faruwar wani abu wanda be dace ba a cikin al'umma sai kuma idan har matsalar tafi ƙarfinsa zai ɗauke ta ya ƙarata gaba domin a shawo kan matsalar a shuwagabanni a irin waɗannan a ƙananan muƙamai mai anguwa dagaci a da dai sauransu zamuga cewa a sarki na wannan gari shiyake naɗa irin waɗannan ƙananan muƙamai ga wasu ɗaiɗaikun al'uma da ake ganin sun cancanta a kuma zasu iya shugabantar mutaneu iya waɗannan sune a shuwagabanni na gargajiya.

Bikin hawan sallah na sarakunan gargajiy. Bikin hawan sallah biki ne wanda ake gudanar dashi um duk shekara lokacin sallah ƙarama da kuma lokacin sallah babba, wanda sarakunan gargajiya ko shuwagabannin al'uma na gargajiya um sukanyi shiga ta al'farma um da kuma ƙawata dawakai wanda zasu fito su zagaya ko ina cikin al'ummarsu. Al'ummarsu su gansu suma suga al'ummarsu kowa ya jidaɗi ayi gaisuwa ta mutunci a daku um wasanni da nishaɗi a na gargajiya um hawan sallah um irin waɗannan bukukuwa sun samo asaline da daɗewa wanda andaɗe ana gudanar da um wannan al'ada abun kusan ya zama kamar al'ada a cikin al'uma wadda aka gada tun um daga kaka da kakanni wanda kuma har hanzu ana gudanar da ita wannan a waɗannan bukukuwa na hawan sallah a duk shekara a kuma duk inda masarautu suke na gargajiya kusan suna gudanar da um wannan ƙayatatcan biki. Wannan ƙayataccan biki yana da matuƙar um ban sha'awa da kuma abun burgewa wanda um aƙwai lokutan da wani zaka ga cewa bazai taɓa ganin sarkin garinsa ba ko wani hakimi um face irin wannan lokaci wanda dukansu sukayi dandazo su taru a guri ɗaya su hau dawakai kowa yasha ado ]um] cigaba da zagaye gari wannan yana bada damar um al'uma suga um sarakunan su na gargajiya wanda bayan wannan lokaci kuma al'uma baza su sake ganin mafi yawanci daga cikin waɗannan sarakunan ba.

?? ban gaskiya ga al'umma wata hanya ce da kampanoni ke ampani da ita don tabbatar da cewa suna da kyakkyawan tasiri akan al'umma da kuma muhalli? ba wai kawai game da abin da doka bane? har ma da ƴan abubuwan da suka pi haka na ampanin jama'a? a taƙaice dai ana nufin kampanoni um zasu kula da na farko muhalli rage gurɓatawa ampani da albarkatu yadda yakamata? da kuma kare yanayi?? zamantakewa tabbatar da adalci ga su ma'aikata na wannan kampani? tallapawa al'umma da suke aiki a ƙarƙashin wannan kampani? da kuma um taimakawa wajen magance matsalolin? um zamantakewa se kuma na uku um tattalin arziki? yin kasuwanci cikin gaskiya da kuma riƙon amana? da kuma bada gudunmawa na cigaban tattalin arziki um ga al'umma? kampanoni dayawa suna ganin um a masken wani muhimmin? sashi na kasuwanci yana iya taimakawa wajen? inganta um inganta su ne? um um inganta suna? um samun amincewar abokan ciniki da kuma karpapawa dangantaka da al'umma? bugu da ƙari um wasu nazarin sun nuna cewa kampanoni da ke da ke da ƙarpi a irin wannan panni sukan samu nasara ta hanyar kuɗi um ta hanyar kuɗi? kamar irin idan mu ka ɗauki Najeriya ƙasar mu? um na ƙara zama mahimmi yanayi da kampanoni ke ƙara pahimtar irin tasirin da zasu iya yi kan al'umassu akwai buƙatar kampanoni su kasance masu alk alhaki ga al'umar da suke aiki a cikin su

? iyali me faɗi?? yana nupin dangartakan da ta wuce iyali ta asali wato uba? uwa da yara ya ƙunshi kakanni ƙannen uba da na uwa yayun uba da yayun uwa ƴaƴansu? da sauran dangi na kusa? wannan tsarin um yana da tasirin um wannan tsarin wannan tsarin iyalin yana da matuƙar mahimmanci? a al'adar malan bahaushe um ga wasu mahimman abubuwan da suka shapi um iyali me paɗi a hausa? ƙarpi da haɗin kai iyali me paɗi yana samar da tushen ƙarpi da haɗin kai ga kowane ɗan wannan ahali a lokacin da parin ciki ko wani baƙin ciki ya sami wani daga cikin wannan ahali dangi suna taruwa dan a tallafawa juna tallapi da kula manya a cikin iyali suna da alhakin kula da ƙananan yara da kuma taimaka taimakawa waɗanda suka shiga cikin matsala ana raba nauyin renon yara ko kuma taimakon juna a tsakanin dangi um sai kuma na uku? muna da gadaddun al'adu da ɗabi'u? iyali me paɗi yana taka rawar gani wajen koya koyar da yara al'adu ɗabi'u da kuma tarihin iyali kakanni musamman suna da muhim kakanni musamman suna da muhimmiyar rawa da suke takawa wajen isar da um waɗannan al'adu ga yara tun kamin su mallaki hankalinsu? kakanni zasu yi ƙoƙari na ganin cewa sun fahimtar da yaran nan um sanin al'adunsu da kuma girmama manyansu? um sai na huɗu tattalin arziki a wasu lokuttan iyali me paɗi na iya taimakawa juna a pannin tattalin arziki misali dangi zasu iya bada gudunmawa don tallapawa karatun wani ɗan uwa ko kuma taimakawa wajen para sana'a? da dai sauransu

? hauhawar parashi hauhawar parashi um na nupin ƙaruwar parashin kayayyaki da ayyuka a cikin tattalin arziki na wata ƙasa akan lokaci a taƙaice de hauhawar farashi yana nufin kuɗinku ba ze iya siyan abubuwa dayawa kamar yadda ya iya siya a baya ba ƙimar kuɗin tana raguwa saboda farashin komai ya ƙaru? um ga wasu mahimman abubuwan da yakamata a pahimta game da hauhawar parashi hauhawar parashi gaba ɗaya hauhawar farashi um ba yana nufin farashin abu ɗaya ko biyu ya ƙaru ba? a'a yana nufin akasarin kayayyaki ko ayyuka kamar abinci man petur kayan sawa kuɗin makaranta da sauransu zasu ƙara farashi ba kamar yadda aka sansu a baya ba? raguwar ƙimar kuɗi? lokacin da hauhawar farashi ta faru? ƙimar kuɗɗin ƙasa yana raguwa wannan yana nufin adadin kuɗin da kuke um dashi ze iya siyan ƙarancin abubuwa idan aka kwatanta da yadda yake a baya wanda a can baya zaka pidda kuɗi kaɗan amma zaka sai kaya da yawa yanzu kuma zaka pidda kuɗi dayawa zaka sai kaya kaɗan? um sai kuma yana faruwa akan lokaci hauhawar farashi ba abu ne dake paruwa kwatsam lokaci ɗaya ba a'a tsari ne dake ɗaukar lokaci inda parashin ke cigaba da ƙaruwa a hankali um um a hankali ko da sauri abubuwan dake haifar da hauhawar farashi na farko um yawan kuɗi a kasuwa idan akwai yawan kuɗi dake yawo a cikin tattalin arziki fiye da yadda um yadda kayayyaki na ayyuka hakan na iya haifar da hauhawar farashi mutane dayawa suna da kuɗi suna neman sayan abu ɗaya se farashin sa um ya ƙaru

? batun sashin tattalin arziki ba na yau da kullun ba sashin tattalin arziki ba na yau da kullun ba ya ƙunshi dukkan ayyukan tattalin arziki da basuyi rijista da gwamnati ba kuma basu bi ƙa'idoji na dokokin aiki na yau da kullun ba? wannan ya haɗa da ƴan kasuwa ƙanana masu sana'o'in hannu masu sayar da sayar da kaya akan titi masu aikin gida da sauran ayyukan yi ayyuka dayawa waɗanda ba'a ƙididdige su a cikin ƙididdigar tattalin arzikin ƙasa ta yau da kullun ba um ga wasu muhimman abubuwa da zasu shapi um sashin tattalin arziki ba na yau da kullun ba um harshen girma um girman da muhimmanci a ƙasashe masu tsawo kamar Najeriya sashin tattalin arziki ba na yau da kullun ba yana da girma sosai kuma yana taka muhimmiyar rawa wajen samar da aikin yi da kuma tallafawa rayuwa um miliyoyin mutane yawanci mutane musamman a birane da ƙauyuka suna samun abinyi abunda zasu ci ta hanyar wannan sashi na umin ayyuka akwai nau'o'in ayyuka dayawa a cikin wannan sashi sun haɗa da kasuwanci ƙanana siyar da abinci tufafi kayan masarupi a kasuwanni ko gepen titi sana'o'in hannu kira takalma gyaran motoci aski ɗinki da dai sauransu ayyukan sabis direbobin tasi waɗanda basu da lasisi na yau da kullun masu ai masu aikin gida um masu wanki masu yankan parce da dai sauransu? noma ƙarami manoma dake yin noma ƙaramin pili don sayar wa ko kuma ampaninsu

? dalilan? um da yasa um makarantun pillon suka pi yawanci sauran makarantu a ƙasashe da suka cigaba wajen samun nasara a ci um samun nasara? akwai dalilai dayawa da suka haɗa suka haɗu suka sa tas um suka sa tsarin ilimi a fillan yayi pice a duniya ga wasu daga cikin mahimman dalilan? darajar ƙwararrun malamai da horar dasu sosai a fillan aiki aikin malami yana da matuƙar daraja kamar aikin likita ko lauya ana buƙatar malamai su sami digiri na biyu a pannin ilimi daga jami'o'i masu inganci horon da suke samu yana da zurpi kuma ya ƙunshi hanyoyin da um hanyoyin koyarwa na zamani da kuma ilimin halayyar yara malamai suna da ƴanci cin gashin kansu a cikin aji kuma ana amincewa da ƙwarewarsu um sai kuma na biyu kyakkyawan tallafi da kayayyakin aiki ga makarantu um gwamnace a fillan tana saka hannun jari sosai a fannin ilimi makarantu suna da kayayyakin aiki na zamani ƙananan azuzuwa da kuma isasshun malamai? babu bambamci mai yawa tsakanin makarantu um yankuna daban daban don haka kowani ɗalibi yana da daman samun ingantacciyar ilimi na uku mayar da hankali kan daidaito da adalci tsarin ilimi a finlan ya damu matuƙa da tabbatar da cewa kowani ɗalibi ba tare da la'akari da asali ko matsayin tattalin arzikinsa ba yana da damar samun ilimi mai kyau? ana bada tallapi na musamman ga ɗaliban da ke da buƙatu na musamman tun da wuri babu makarantu masu zaman kansu dayawa kuma galiban ɗalibai suna zuwa makarantun gwamnati

? waƙa tana da matuƙar amfani ga al'umma saboda dalilai dayawa na farko tana da tana haɗa kan mutane idan kaga mutane dayawa suna rera waƙa iri ɗaya a wajen biki ko taro zaka ga yadda suke ji kamar abu ɗaya waƙa tana kawar da bambamce bambamce dake tsakanin mutane yasa suji kamar ƴan uwa na biyu waƙa tana bayyana al'adu da tarihi ko wani ƙabila yana da waƙoƙinsa waɗanda ke nuna yadda suke rayuwa irin abubuwan da suka faru da kuma irin al'adunsu ta hanyar waƙa? ana iya koyon um tarihi da kuma adana shi bane a rarraki masu zuwa misali a hausa akwai waƙoƙin gargajiya dake bayyana sarauta noma da saura al'a al'adun al'amuran rayuwa abu na uku waƙa tana karpapa zuciya da kuma bada nishaɗi idan mutun yana cikin damuwa ko baƙin ciki sauraron waƙa me daɗi ze iya sa shi jin daɗi waƙa tana da ikon canza yanayi um yanayin mutun daga mummunan hali zuwa kyakkyawan hali a lokacin da um bukukuwa da shagalin biki waƙa tana ƙara armashi da kuma um farin ciki haka kuma? um waƙa tana iya zama hanyar isar da saƙo mawaƙa dayawa suna ampani da waƙoƙin su dan yin magana game da matsalolin da al'uma ke fuskanta kamar talauci rashin adalci rashin tsaro da de sauransu um ko? ta hanyar waƙa suna iya wayar da kan mutane game da um waɗannan matsaloli su nemi kuma mafita

bari mu tattauna dalilan da ya sa ya kamata mutun ya shiga kungiyoyi da kungiyoyin dalibai a kolegi dalilai masu mahimmaci na shiga kungiyoyi da kungiyoyin dalibai a kwalegi wato shiga kungiyoyi da kungiyoyi dalibai daban daban akwai faidogi masu yawa masu yawa da mutun zai iya samu, idan ya shiga wayan nan kungiyoyi na farko munada samun sandan abokai da saduwa da mutane masu irin raayi kolegi biyune da mutane suke zuwa daga hurare mamu nisa shiga kungiya yana da daman saduwa yana baka damar saduwa da dalibai wayanda kukeda shaawan wayanda kuke da shaawa iri-daya kuna iya yin abokai na kut da kut, wayan da zasu, kasan ce tare da kai har bayan ka gama karatu na biyu inganta kwarewan jagoranci da aiki tare da kungiya yawan ci kungiyoyi su na da mukamai da ban da ban da dalibai zasu iya rikewa ta hanyan rike wayan nan mukamai zaka koyi yadda ake jagorancin wasu yadda ake a tsara aiyuka da kuma yadda ake aiki tare da mutane daban-daban dan cimma manufa daya wayan nan kwarewan zasu taimaka maka sosai a rayuwar ka ta gaba kara ilimi da fahimta a farnoni da kake shaawa akwai kungiyoyi da yawa wayan da suka shafi farnonin karatu daban daban kaman kungiyar masu karatu inginiya kunyiyan masu karantun kasuwan ci da sauran su shiga wayan nan kungiyoyi yana baka damar kara ilimi ilimin ka a wannan farnin ta hanyan tattaunawa ko kuma yin leccoci a da kuma aiyuka daban daban da kunyiyar zata iya shiryawa domin karin haske ko kuma karin ilimi ga manbobin ta

dalilin da ya sa tafiya ke da mahimmanci tafiya abuce mai matukan mahimmanci a rayuwan dan adam da kuma al'umma baki daya tafiya ta na da kaidoji da yawa wayan da suka shafi bangarori da ban, da ban na rayuwan mu ga wasu da ga cikin muhimmai dalilin da yasa suka dalilin da suka sa tafiya ke da matukan anfani ko kuma mahimmanci na farko akwai karin ilimi da fahimta lokacin da mutun yayi tafiya zuwa hurare da-ban da-ban yana samun damar ganin sabin al'adu sabbin hanyoyin rayuwa, da kuma sabbin hurare masu ban mamaki wan nan yana taimakawa wajen fadada tunanin sa da kuma kara masa ilimi game da duniya da mutanen da ke cikin ta yana koyar yadda wasu ke rayuwa ta sanin abin cin su harshen su da kuma al'adun su wan nan kwarewan kai tsaye tanada kima sosai fiye da karin ta karanta ta kawai a cikin littafi na biyu kwarewar kai tafiya tana kalubalantan mutun ta hanyoyi da ban, da ban yana iya bukatan mutun ya fita daga yankin sa na jin dadi ya fiskanci sabbin yanayi kuma ya warware ya warware matsaloli, matsaloli da kansa wan nan yana taimakawa wajen gida karshen zuciya da kuma habbaka, barewar yanke shawara kwarewan da mutun ya samu a lokacin tafiya na iya zama ko kuma ya zame masa abu mai anfani sauran farnonin rayuwar sa sai kuma na uku, karfafa alaka, da kuma zumunci tafiya tare da iyali abokai koma sabbin mutane da mutun ya hadu dasu a hanya da su a hanya, na iya karfafa, alaka da kuma zumunci wan nan sune kadan daga cikin muhimman abubuwa da mutun ke ilmantuwa da su a lokacin tafiya

dangataka me faɗi kamar ƴan'uwa da ƙanne kawuna goggonni da sauran dangi abune me rikitarwa kuma yana da fuskoki dayawa wanda ya banbanta daga mutun zuwa mutun da kuma al'ada zuwa al'ada amma al'adar hausawa dama wasu al'adu da yawa iyali me faƙi iya da mukar mahimmanci mahimmancin iyali me fa ɗi a al'adar hausawa na farko temakon temako da karfafawa iyali me faɗi kan bada temako a lokacin bukata kamar lokacin rashin lafiya matsalar kuɗi kowani ƙunci suna kuma bada um karfafawa alokacin farin ciki da nasara gado da al'adu iyali me fa ɗi na taka rawa wajan koyar da al'adu um gargajiya dakuma tarihin iyali da kananan yara suna kuma temakawa wajan gudanar da bukukuwa da al'adu iyali tsaro da kariya a wasu lokuta iyali me fa ɗi na iya zama garkuwa ga mutun a cikin al'umma idan mutun yanada matsala ze iya neman temako daga dangi sa ha ɗin kai da zumunci dangantaka me kyau dangantaka me kyua da iyali me fa ɗi na karfafa zumunci da ha ɗin kai a tsakanin dangi yana sa mutun yaji yanada inda ze inda ze koma kuma yanada waɗanda suka damu dashi nabu'in dangantaka dangantaka tsakanin mutun da iyalisa masu faɗi na iya kasancewa iri iri ngantaka me karfi da kusanci wasu mutane sunada dangantaka me karfi da kusanci da wasu yan'uwa ko kannen su kawunna su ko gwagwayunsu suna yawan saduwa tattauna'a da kuma temakon juna dangantaka ta nesa wasu mutane kuma suna da dangantaka ta nesa da wasu ƴan'uwa wata kila basuda ba um basa gari ɗaya ku kuma kasa ɗaya

Aboki na kwud da kwud. Aboki na kwud da kwud shine wanda a koda yaushe in yaji sanyinka kaima ka ji nasa. Ka bashi shawara ya kuma baka shawara koda yaushe kuna tare. Zai yi wahala ku yi awa ashirin da hudu ba ku haɗu ba ko kuma ba ku ji lafiyar juna ba. Aboki na kwud da kwud um yana da matuƙar mahimmanci a rayuwa, domin shine kowane sirrinka ka san ya sanshi. Yasan samun ka, yasan rashin ka, yasan yanayin da kake gudanar da rayuwarka, yasan duk wani shiga da fice na rayuwarka. A duk sanda ake neman wani karin bayani ko kuma sanin wani abu akan ka, shine mutum na farko da ake fara tuntuɓa domin karin bayani, domin tabbatar da cewa, domin an tabbatar da cewa shine mutum na farko. Da duk wani hali da ka tsinci kanka ko na samu ko na rashi yana sani. Duk wani sirrinka, kowane karin bayaninka da ake nema a gurinsa za a iya samu. Aboki na kwud da kwud. Aboki na kwud da kwud shine wanda idan ka samu um ka shiga cikin wani yanayi ko na farin ciki zaku taro ku yi murna tare. Shine wanda idan ka shiga wani yanayi na bakin ciki zaku taru ku rufawa juna asiri tare. Zai taimaka maka wurin ta fannin shawara ko kuma abu ne wanda ya shafi um kudi zai biya maka da bukata. Wannan shine aboki na kwud da kwud. Aboki na kwud da kwud yakan iya zama um aboki ne naka namiji ko kuma zai iya zama um matarka ta aure. Zata iya zama abokiyarka ta kwud da kwud. Wanda mafi yawanci ne za mu ga cewa mu maza abokanmu sun fi zama ’yan uwanmu abokanai waɗanda muka haɗu wasu ko a makaranta ko kuma a unguwanni ko kuma ma a cikin dangi. Amma mafi yawanci abokanmu na kwud da kwud sun fi zama um waɗanda muka haɗu da su a makaranta. Wannan shine aboki na kwud da kwud.

Yadda nake sadarwa tsakanin mutanen da suke haya, nike haya A gida daya Gama da matsayin bin muhalli More muhalli abu mai muhimmanci ne, don Tabbatar da zaman lafiya Da kuma kwakkwan yanayi a cikin gidan Da kuma kewaye Yadda mutane suke sadarwa A wadannan batutuwa Na iya banbanta Dangane da halayen su matsalar Da kuma yadda suka Saba hudda da juna Hanyoyin sadarwa Akwai hanyoyi daban daban da mutane zasu iya amfani dasu dan sadarwa dangane da Matsalolin muhalli a gidansu Na farko tattaunawa kai tsaye Wannan itace hanya mafi sauki Kuma mafi ingance a wasu lokuta Mutum zai iya tattaunawa Da makwabcinsa kai tsaye Game da matsalar Misali itan akwai wata Da yawa a harabar gidan Zai iya tattara sauran Hayakan bango Rubutaccen sako Idan Tattaunawa takai Tsayi Ba Bai huwu ba Ko kuma idan bata Bukatar a rubuta shi a kasa Mutum zai iya rubuta sako kusan zuwa Da kowa zai iya kai Wasu kan allo wasu kuma a kofar shiga Hayaka Idan matsalar ta shafi kowa da kowa Za'ai shiri tare Duka Haya don tattauna Wannan mafita Tare sadarwa ta hanyar wakili wannan kuma wani Yanda aka Zaba a matsayin shugaba Na masu haya Ko kuma inda akwai Mai kula da ginin Za'a iya Matsalar shi danya Dauki mataki koya isar da sako Ga sauran Umm masu haya Amfani da kafafan sada zumunta Don Umm masu haya suna da a kafafan sada zumunta Kamar what'sApp Zasu iya amfani da wannan hanyar Don tattaunawa Da Sadar da juna Game da matsalar muhalli

Ina zaune da wasu a gida daya Rikici na iya tasowa a kowane lokaci Yanada mahimmaci asan hanyoyi daza'a bi, Don magance wadannan rikice rikice Cikin lamana da kuma tabbatar da zaman lafiya a gida Ga wasu hanyoyi da muke bi don, Magance rikice rikice Tsakani nada Masu haya Kwantar da hankali Ta sauraro Natsuwa lokacin da rikici ya taso Abu na farko da nakeyi shine Kokarin kwantar da hankali na Yin magana a cikin fushi Na iya Ƙara dakula al'amarin Sauraro, Ina Ƙoakarin sauraron abinda Umm Mai haya ke faɗi da kwau Ba tare da kashewa bah Inaso in fahimci ra'ayinshi Abunda ke damun shi kan matsala In gano tushen matsalar Umm Tambayoyi zanyi Zanyi don in gano, Ainayin abinda ya haifar da rikicin Shin rashin fahimta ne Baban cin bukatu ne Ko kuma akwai wata matsala Mai zurfi Dake bukatar a magance ta Gane ra'ayi na Ina kuma kokarin gane yadda nake kallon matsalar Ko kuma irin Rawa dana Dana taka wajen Haruwarta cikin mutunci da girmamawa Baiyana ra'ayi na Da zaran na fayimci Yanayin Yanayin, Zan baiyana ra'ayi na cikin, Mutunci Da girmamawa Zanyi kokarin Amfani da kalmomi masu kwau Wadanda bazasu ƙara dagula al'amura ba Misali zan iya cewa Naji takaici Lokacin da Dadai sauransu maimakon kai, ke Ko yaushe kuma wadannan abubuwa basu dace ba Miji ya zargi Ina ƙokarin gujewa zargi Ko ɗora al'haki kan wani ɗa Mayar da hankali kan matsalar Maimakon Mutum na iya taimakawa Wajen samun mafita Wannan sune yanyoyi da kuma dabaru da nake bi. Wurin magance matsaloli